kpe bɛ niŋdila demositiresa ka sooja nima taɣari ba zaana ka bɛ daari sooja nima maa ni bɛ kpe nimaani ka sooja nima maa zaya ka gbibi marafa.

kpe maa paɣaba ni bihi ka bɛ kpiɣi bɛ niɛma n ʒi ka kpema zaya kpem ni zaya kpem maa zami n diriba fiila ka paɣa ʒia gbaagi o zabri gbini paɣa so gba ʒɛya ka nyaɣi baaji.